Omu bwire bw'eihangwe omushana gukwaka nitureeba enyanja kandi hariho n'engaro z'omuntu ibiri zirikureebeka, omu ngaro ainemu ekyenyanja.

Omu kishushani, maama owa rangi erikwera hamwe na abaana be babiri omwishiki n'omwojo boona baine rangi eri kwera. Maama ogu ariyo nayegyesa abaana be.

Ente z'enju ziri omu famu kandi ziriyo nizirya obunyaatsi. N'obwire bwihangwe kandi ente nk'ezi nizihwera kutunga amate agu turikunywa kandi tukagaguza tukiihanu akasente.

Omushaija w'omujungu ariyo naashuma okuruga aha rushozi aine enkoni ibiri omu ngaro, kandi ajwaire jampa eya rangi ya kinyaatsi, ariyo naaraba omu mabaare kandi abashaija abandi bariyo nibamurugaho enyuma.

Eki ni ekibira ky'emiti ya pacura. Harimu omushaija ariyo nakozesa omusimeno okushara embaaho.

Ni obwire bwihangwe. Nitureeba embeera eri aha nyanja aha mwaaro hariho amaato mingi agakozirwe n'ebiti Kandi nitureeba na abashaija abari aho aha mwaaro. Enyanja eine rangi eya bururu.

Omuntu omwe ashutami aha rubaju rw'omurindi. Ajwire eshweta erikwiragura ayine omubiri ogurikwera kandi ajwire enkaito erikwiragura eyinemu nibara ryamutare. Omu ngaro akwiste akati akarikuhwera abantu okujuba ebyenyanja

Ebi n'ebinyoobwa ebitatondwiire Kandi ebinyoobwa ebi bijwiire aha ntemere omurubaju rwaabyo harimu empapura Kandi omuntu akwatsire entemere egyo ahaibega omumaisho geye nindeebayo omushaija ajwaire esaati ya mutare Kandi aine etaayi erikutukura .

Omukazi ow'esinyanyi ajwaire ekikofiira ekirikutukura, blauzi erikwiragura n'ahansi ajwaire sikati eya kinekye ari ahagati y'omwaani kandi omwaani ogumwe nigutukura beitu ogundi nogwa kinyaatsi.

Eki ni ekihumi kikozirwe omu mbaaho kandi hariho akaina aha kihumi eki. Enjoki ziriyo nizirabaho zikushohora kandi zikutaaha omu nda.

Ebi n'ebyokurya biri aha sowaani. Hariho enyaanya, hariho obutunguru. hariho enyama, hariho kashenda kandi hariho n'emboga eza kinyaatsi.

Egi n'empundu erikwiragura Kandi eri ahagati y'ebishaka ebyine amababi ag'erangi ya kinyaantsi.

Omunsi emwe nitureeba obwato bwingi aha nyanja, enyanja neya buruuru nangwa n'eiguru nerya buruuru ririmu ebicu ebya mutare.

Aha nibagurizaho emyende eya buri rangi hamwe n'enkofiira ez'aha mutwe n'ebibaizirwe nabyo biriho

Ebimuri n'eby'omugasho munonga omu magara g'abantu. Ahabw'okuba ekishushani eki nikyoreka enjoki eriyo nenyunyusa omu kimuri nerondamu nekita ou erikukoresa kukora obwoki. Nikimanyisa ngu twiine kubyara ebimuri kandi n'ebindi tubireeberere gye.

Ogu n'omwana w'eishomero kandi ari ah’eishomero nitureeba orubaho orwine erangi erikwiragura kandi omwana w'eishomero ajwaire yunifoomu esaati neya mutare ariyo nayegyesa bagyenzi be omu kibiina.

Omu ishwa ahakati akaine obubabi bukye bukye obwine erangi eya kinyaatsi hariho obunyonyi bubiri obunyonyi obu bwine erangi eya bururu

Aba nibajubi kandi abajubi aba bari aha nyanja baine amaato, amaato gaabo garimu obutimba, aha nibareebwa bakuteereza amaato gaabo hamwe n'obutimba babase kugyenda kujuba

Obwire nobw'eihangwe eiguru nerya buruuru nitureeba emiti hamwe n'omusiri gw'omuceeri.

Eki nikimwe aha byombeko bingi ebihango kandi ebirungi ebiri aha itendekyero rya yunivasite aheeru yaakyo nitureebaho emotoka eishatu ezipakingire kandi hariho n'abandi bantu

Enyamaishwa nikimwe aha bintu ebiretsire entunguka omu ihanga Uganda. Aha hariho enyamaishwa eshutami omu kibira kandi eyehinguririize obuti obwiine erangi eya kinyaatsi.

Omushaija w'omujungu ayemereire ah'eibaare ahaiguru aha rubaju rw'enyanja aine akati akarikukozesibwa omu kujuba.

Aha ruguuto rumwe orwitaka nitureebaho abantu baana, ow'okubanza n'omushaija ogu ojwire enkofiira erikutukura kandi aine egaari ei ariyo naatsindika, enyima ye hariyo abashaija babiri omwe ajwire esaati erikutukura kandi ondiijo ajwire eya mutare bo nibatambuza ebigyere n'akaana kariyo nikataaha omu ruguuto hamwe n'omuntu ayemereire aha rubaju ariyo nabareeba

Obwire n'obw'omushana, eiguru nerya bururu ririho ebicu bya mutare, hariho omukazi ariyo naashohora aha muryago gwakafuuha ayekoreire entemere ahaiguru mutwe hariho orurereere kandi aha rubaju rwakafuuha hariho ekitara

Ahabwokwenda entunguka omu by'obwegyese, amashomero mingi gombekirwe omu myanya mingi. Aha omu kishushani hariho ekyapa ky'eishomero ekya Rushaka community school kandi ishomero eri nirishangwa omuri kisoro. Nirihwera abaana okwega bakaba nanyensya nungi.

Ekyenyanja ni kiraingwa kwonka kikye omu rubaju kyine rangi ezitarikushushana harimu eya bururu, eya mutare eriisho ryineho akarangi aka kinekye kyineho na rangi endiijo erikutukura hamwe n'erikwiragura aha kibunu.

Enyamaishwa erikwiragura eine obwooya burikwiragura eri omu kishaka kandi harimu emiti eine emabaabi agiine rangi ya kinyaatsi ebikooko nka ebi nibireeta abarambuzi baija kubireeba baha eihanga nka Uganda esente.

Omu ishwa hariyo enyamaishwa nyingi hanu nitureeba enturegye nyamwingi ziine erangi ya mutare hamwe nana erikwiragura

Abatsigazi bari aha kishaayi ky'omupiira obwire n'obw'eihangwe akanyaatsi nikagufu kandi bariyo nibazaana omupiira gw'engaro omu maisho harimu abatsigazi babiri abariyo nibarwanira omupiira omwe yahirima ahansi kandi ondiijo amutungami ahaiguru.

Ogu n'omusiri muhango kandi ebi baahingiremu bakabihinga omu nyiriri, omusir ogu gubagiire, amababi gaine erangi eya kinyaatsi reero obuseeri hariyo ekibira ky'emiti

Omuhakuuzi w'obwoki omu kishushani ariyo nahakuura obwoki ahabwokwerinda enjoki ajwaire giravuzi zikumushweka giravuzi ezi ajwaire ziine erangi erikutukura kandi omu bigyere ajwairemu butusi .

Obu n'obufuuha enyuma yaabwo hariyo emiti hamwe n'orutookye kandi bwiine embuga eya kanyaatsi, akanyaatsi kashazire kandi nikagufu.

Egi ni enkyende eshutami kandi aha maisho gaayo nihiragura eine obwoya oburikwenda kuba nkobwa mutare aha mutwe eineho erangi eya gaaju . Omu maisho gaayo harimu obunyaatsi obwine erangi eya kinyaatsi enyima yaayo hariyo eitaka ryonka.

Omukazi ogu omukaikuri ari aha musiri Kandi ariyo narabya enfuka omu byahingire. Nibibasa kuba biri ebihimba , empokya hamwe n'ebindi. Abakazi nkaaba nitubasiima munonga ahakuba nibakora munonga kureba ngu baha abaana babo ekyokurya hamwe n'abaijukuru.

Abajubi bari omu bwaato Kandi obwaato buri aha nyanja nabashaija bashatu babiri bashutami omu bwaato omwe ayemereire ,ayemereire aine ebyenyanja ebi baruga kujuba .

Ahabwebintu ebirungi ebiri omu Uganda nitureeba omu kishushani entare enkazi entare egi neetambura mporampora aha rubaju rw'omuhanda kandi omu ruguuto nitureeba emotoka eyabarambuzi.

N'obwire bw'omushana kandi aha nyanja nitureeba abashaija babiri bashutami omu bwato. Nibabasa kuba bari abajubi bakugyenda kujuba ebyenyanja.

Aha byaaro bingi, abantu nibakozesa nayikondo okutaha amaizi. Egi n'emwe ahari zo ezitiire n'ebiti Kandi hariho nekidomora.

Ezi n'eseenene mbisi zicwireho amaguru hamwe n'amooya kandi ziri omu sefuriya

Abantu obutuba aha nitukora bizinesi zitari zimwe nari emirimo etari emwe erikuturetera sente. Aha kyaaro ekyi hariho abantu abamwe nibaguza enyaanya, obutunguru, hariho n'omukazi bambi we noshusha naguza ebitokye. Ajwaire gomosi Kandi ayeshembire ekitambara kya bururu aha mutwe.

Ekishushani eki nikyoreeka eduuka erikuguza ebintu bya puraasitiika, omuri byo harimu ebyeyerezo, harimu bakeeti, harimu ebafu, n'ebindi bintu bingi eby'amaani kandi ebirikutuyamba omu maka gaitu

Egi ni emicungwa eri omu budeeya, emicungwa eine emigasho mingi noobaasa kugirya oba okugikoramu juyisi okaginywa.

Obwire nobw'omumwazyo munonga eizooba ryaherize kurenga aha n'aha nyanja hariho amarangi agatarikushushana hariho erya buruuru hariho erya kinzari.

Omu irindiro ry'enyamaishwa nitureeba enjojo aha mugongo gw'enjojo hariho obunyonyi enjojo ezi n'eibiri Kandi ninkuru.

Eki n'ekibuga kirimu ebyombeko bingi kirimu za kanyina, ekimwe aha kyombeko eki kiineho ahu emotoka zirikwemerera ahaiguru yakyo kandi hariho emotoka nyingi zeemereire n'omu rubaju harimu ebyombeko ebindi ebirikureebeka gye eby'ahamurembe

Eri n'eiramiizo eririkwetwa Bahai Temple, eiramiizo eri nirishangwa omuri Kampala kandi waryetegyereza ryehinguririze emiti, ebimuri kandi nihareebeka gye munonga.

Abashaija babiri buri omwe ayemereire omu muryango , omwe aine enkoni Omungaro Kandi ajwire empare ngufu eya mutare hamwe na sokisi za mutare Kandi atiireho enkofiira aha mutwe. Owa kabiri ajwire empare ngufu erikwiragura Kandi Kandi tayine enkoni baitu aine akati Kandi ahansi omu bigyere ajwire rugabire. Omu maisho g'abashaija aho hariho ebimuri.

Abantu bajwire enkwanzi omu maraka beshembire aha mutwe bajwire n'enkwanzi ezindi aha mikono. Harimu abakazi bingi Kandi bashemereirwe. Abamwe bahekyire abaana kandi abandi tibiine baana.

Abashaho nibamwe ah'abantu barikukora munonga kubisaho amagara g'abantu . Aha nitureba omu kashengye kamwe ah'irwariro hariho abashaho abariyo nibashemeza omuntu.

Ogu n'omuti gwa fene. Fene n'emwe aha bijuma ebirikunuririra kandi twayetegyereza aha muti ogwo hariho ebifene bibiri ekimwe kikuziremu kakye kakye kwonka ekindi tikikakuzire byona byiine rangi eya kinyaatsi.

Obwire n'obw'omu mwazyo, aha hariho abantu bashatu bariyo omu bwato bariyo nibagyenda. Omwe ahari bo ow'omu maisho akwaitse omwiko omu ngaro, ow'enyima nawe aine akati omu ngaro.

Abaana bari omu kiraasi omuribo harimu abaishiki n’aboojo boona bajwaire yunifoomu kandi bashutami abamwe bererize emikono kandi abandi emikono yaabo teyererize.

Egaari ekomirweho ebitookye kandi bitsibire n'orukoba eyemereire aha rubaju rw'omuhanda niga gw'oruguuto kandi oruguuto n'orw'eitaaka.

Okuzaana omupiira ni kimwe aha bintu ebirikureetera abantu amashemererwa. Omu kishushani nitureeba abazaani b'omupiira omwe ajwaire sokisi eza mutare zirimu ebya buruuru n'empare eyajwaire neya mutare kandi erimu ebya buruuru, ondijo ajwaire sokisi eza kyenju kandi bariyo nibazaana omupiira nibabaasa kuba nibazaana kweshemezamu kwonka kandi hariho abakuguzaana barikuzaanira sente.

Abakazi bashatu nibatamburira omu kahanda babiri aharibo bajwaire gomasi owahagati ajwaire ekiteteeya ekya buruuru kandi ow'enyuma aine omwana omungaro.

Aha nyanja hariho amaato abiri ag'abajubi kandi amaato aga goona giinemu abantu omuribo harimu abashaija kandi harimu n'abakazi.